Abafundi abancane abasesikolo bayafunda njalo bayaphiwa ukudla nxa besesikolo, okwenza ukuthi bathakazelele isikolo

Abantwana besikolo saphansi bayafunda ngokukopa okuyabe kusenziwa ngabantu abadala ngoba bayalalela njalo bayalandela

Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bahanjiswe esikolo bayefunda besese bancane ukuze bakhule engqondweni zabo

Kuyingozi ukubana abantwana abafunda ibanga laphansi babe lentambo zamagetsi ematafuleni abo kumbe ezitulweni ngoba kungabalimaza.

Kulomduli wekilasi yabantwana besikolo sebanga laphansi oyakhiwe kuhle ngezitina ezibomvu lesivalo esiluhlaza.

Abantwana abafunda esikolo semfundo yebanga laphansi kuqakathekile ukuthi bayakhelwe izindlu ukuze bafundele khona phakathi kulokuthi bafundele phandle

Abafundi besikolo sebanga laphansi. Bayafunda izifundo ezinengi. Okunye ezigoqela ukudweba imifanekiso abayithandayo. Ukuze bathuthukise ikhono lokudweba.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi labo bahambe esikolweni bayefunda ukuze balungisise ikusasa labo ukuze baphile kahle.

Abantwana besikolo semfundo yangaphansi bayahamba besiya esikolo ukuyafunda, bathwele izikhwama zamabhuku abo bagqoke lamayunifomu.

Kuqakathekile ukuthi ezikolo zemfundo yaphansi kube lamabhakani eziqondiso njalo ebhalwe ngolimi olwaziwa ngabantu bendawo le ukuze banelise ukubala.

Abantwana abancane abafunda esikolo semfundo yaphansi kuqakathekile njalo kulilungelo labo ukuthi nxa besesikolo bathole okokuthi badle.

Indawo zifundisa abafundi bebanga laphansi emfundweni, kumele zibe zindawo eziqoqiswe kuhle ukuze abantwana bakhangele ngokuthanda lindawo yabo.

Kuzikolo zebanga eliphansi elabantwana kumele kube lendawo ezokuthi abantwana bayedlala ngoba abantwana abancane bafunda baphinde badlale

Abafundi abafunda imfundo yezinga laphezulu bayafunda begqokile izigqoko zokuzivikela ekuthenini bengalimali nxa besezifundweni zabo

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu bafunda izifundo ezinengi ezahlukeneyo abanye bayafunda ngokwelatshwa kwezinyamazana.

Abafundi bebanga laphezulu bafunda izifundo ezitshiyeneyo ezezandla ukakhulu nxa besezikolo zabo ukuze zibaphathise kusasa.

Abafundi bebanga laphezulu bayafunda izifundo ze science, nxa befunda bayabe begqokile izigqoko zokuzivikela lama gloves.

Abafundi abafunda ezikolo zemfundo yaphezulu kumbe emakolitshini .Basebefunda ngama computer ukuze bathole ulwazi olugcweleyo lwama computer .

Abafundi bezikolo ze Secondary bafunda izifundo ezitshiyeneyo Abanye bafundela ukupheka ukudla okumnandi okuzathengwa ngabantu

Abantwana bayakhuthazwa ukufundela imisebenzi eminengi etshiyeneyo eyezandla enjengokuthi babebeyenza okokuhamba bethatha amapikitsha loba ukubaza.

ezindlini zamabhuku esikolo semfundo yaphezulu kukhona amatafula owokuthi nxa abantwana besiyafunda ingwalo zabo befike behlale phansi befunde

Abafundi bayafunda ezikolo zaphezulu sebefunda imisebenzi eminengi etshiyeneyo eyezandla bafundela lokulungisa izimota

Imfundo yalezi nsuku isinhle kakhulu ebantwaneni ikakhulu abebanga laphezulu ngoba sebefunda imisebenzi yezandla ukuthi nxa sebeqedile esikolo benelise ukuziphilisa.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu banelisa ukufunda izifundo zezandla belungisa izinto, abanye bayabaza abanye bayalungisa izimota.

Abafundi abafunda ezikolo zemfundo yaphezulu sebefunda imisebenzi eminengi eyezandla abanye bayafundela ukukanika izimota abanye bayafundela ukupheka.

Kuhle ukuthi izikolo zemfundo yaphezulu ziceciswe kuhle, zakhiwe kuhle njalo zibelezindawo zokuthi abafundi bahambe bayedlalela kizo

Ezikolo zemfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi babelezimota zabo ukuze baphathiseke nxa befuna ukwenza imisebenzi yesikolo edinga izimota.

Abafundi bebanga eliphezulu sebekhulile ukuthi bayenelisa ukufunda ezikolo behamba ngezimota, behamba bodwa bengaphelekezelwa ngabadala.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bahlezi endlini yokufundela bonke bathulele balalele lokho abakufundiswayo.

Abafundi bezikolo zaphezulu bayafunda izifundo ezinengi abanye bayafunda ukulima emasimini ukuze bathole ukudla.

Ezinye izikolo zemfundo yaphezulu zilendawo lapho abafundi abahlala khona bengahambt emakhaya. Ukuze babelesikhathi sokufunda kuhle esikolo.

Esikolo zemfundo yaphezulu abafundi bayafunda izifundo ezitshiyeneyo ezizabaphathisa ekuphileni kwabo kusasa ingakho kuqakathekile ukuthi abantwana baye esikolo.

abafundi abafunda esikolo semfundo yaphezulu bayafunda befundisana emakilasini abo ukuze bakhule bazwisise abakufundileyo njalo balungiselele ikusasa labo

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu zakhiwe kahle njalo zafakwa amabhakane atshengisa ukuthi yisikolo ukuze abafika kulindawo bananzelele

Kulilungelo labantwana abakhulayo ukuthi bahambe esikolo bayefunda. Lokhu kuyabanceda ukubana bakhule belezimiso eziqondileyo

Imfundo ephezulu iqakathekile kakhulu ebantwaneni ngoba iyabalungisela ikusasa labo ukuthi nxa sebefuna ukuya emfundweni ephezulu benelise ukukhetha abafuna ukukwenza.

Abafundi kulezi insuku kuqakathekile ukuthi bahambe ezikolweni bayefunda bafike kumazinga aphezulu ukuze babekwazi abazakufunda sebekhulile.

Imvelo ingeyinye yezindlela abafundi bemfundo yaphezulu abesecondary, abangahamba bayofunda ngayo kuzifundo zabo ukuze bazwisise ngemvelo.

Abafundi beskolo semfundo yaphezulu baya esikolo bayangena egedini lesikolo elilebhakane elikhulu eliyisigombolozi.

Izikolo zemfundo yaphezulu njalo lezindlu ezokubalela eziba lamabhuku ukuthi umfundi uyafika edinge ibhuku alifunayo elokubala ahlale etafuleni abale

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu bamile phandle bagqoke kuhle izigqoko zabo balalele befundiswa ngumuntu omileyo phambi kwabo.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi abantwana bahambe ezikolo begqoke izigqoko zabo zesikolo njalo bayefunda. Kwesinye isikhathi befunda bebanengi endlini enkulu.

amaklilasi abantwana okufundela kumele ebe ngahlanzekileyo njalo abe lezitulo lama tafula ukuthi abafundi babhalele khona loduli kambalisi

Ezikolo zemfundo yaphezulu abafundi bayenza amaqembu okuhlabela izingoma bayabe behlabela belombalisi wabo obahlabelisayo.

ezikolo ezinengi kufanele ukuthi kube le flag yelizwe ephaphayo esikolo ukuze abantwana bayibone

Ezikolo zemfundo yaphezulu esecondary kuba lendawo lapho abafundi abahlala khona balemibheda yabo lapho abalala khona

kulabanye abafundi aba´funda imfundo yebanga laphezulu abahlala ezikolo ngakho izikolo nxa zivaliwe babesemakhaya sezivulwa bayapakitsha imthwalo yabo babuyele esikolo

Umbalisi wenombolo uyabhala emdulwini ngetshoko. Kukhanya uyafundisa abantwana isifundo senombolo.

Abafundi bezikolo zemfundo yaphezulu bayahlala emakilasini abo bafunde belalele ababalisi ukwenzela ukuthi baphumelele ezifundweni zabo

Imfundo iqakatheke kakhulu abafana abathathu babonakala behamba besiya esikolo semfundo yaphezulu ukuze bayefunda.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu balezindlu zabo lapho abahlala khona abagcina khona izinto zabo zokugcoba amafutha abo lalapho abakwanisa ukuhlala khona.

Ezikolo zabafundi bemfundo yaphezulu zakhiwe kuhle kwaba lezinye izindlu ezilamakhabothi ukuthi bayafaka izingwalo zabo abafundi.

Izikolo zemfundo yaphezulu ezema yunivesithi kuqakathekile ukuthi zibe lemitshina ekhangelayo ngokwenzala esikolo ukuze abantu bavikeleke.

Abafundi bemayunivesithi izindlu zabo abahlala kizo. Kuletafula awokuhlala khona ma bebala, lombheda lapho abalala khona

Ezikolo zemfundo yaphezulu kuyakhiwe izindlu zokuphumulela njalo indawo le iyaceciswa ngezihlahla ezinde ukuze kube kuvikeleka umoya

Ohulumende balezi insuku sebayakha izikolo zemfundo yaphezulu zagcwala indawo zonke ukwenzela ukuthi abantwana behambe beyefundele imsebenzi abafuna ukuyiyenza

Esikolo semfundo yaphezulu, ema- university. Kutholakala izitulo, lamatafula, endlini yokufundela, abafundi.

Abafundi abafunda esikolo semfundo yaphezulu bayenelisa ukuhlala esikolo lapho abayakhelwe izindlu zokuhlala ezokuthi balale khona ukuze babeduze lesikolo.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu bayahamba besiyayenza imkhankaso betshengisela abantu ukuthi kuqakatheke njani ukufunda.

Abafundi abafunda emaYunivesithi bayazikhethela okokuhlala kumbe bafuna ukuhlala emakhaya abo kumbe bafuna ukuhlala ezindlini abazilungiselwe yisikolo.

izikolo zemfundo yaphezulu ama university ayakhiwe kuhle kakhulu njalo ayehlukanisa izindlu ngemigwaqo oyakhiwe ngezamende

Abafundi abafunda ezikolo zaphezulu emayunivesithi balezifundo ezinengi ezitshiyeneyo abazenzayo ezigoqela eze sayensi lokhu abakwenza begqoke izigqoko zabo bezivukela.

Kulezitulo ezombala obomvu letafula elifakwe ilembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka endlini yokufundela yabafundi bemfundo yaphezulu.

Abafundi abafunda ezikolo eziphezulu, balamathuba amanengi awokukhetha imsebenzi abafuna ukuyifundela ukuze baqeqetshe kiyo.

Izikolo zebanga laphezulu, ziyakhiwe kuhle ngezindlu ezinkulu ukuze abafundi bayanele esikolo esisodwa ngoba bayabe bebanengi bevela kundawo ezitshiyeneyo.

Ezikolo zemfundo yaphezulu abafundi abanengi balembheda yabo abalala kiyo ezindlini abahlala kuzo ezesikolo kuqakathekile ukuthi bayilungise iceciseke

Ezikolo emfundo yaphezulu kulezindlu ezifakwe amakhabothi lamatafula lapho abafundi abafika bafundele khona izifundo zohlolo lwescience.

abafundi abafunda ezikolo zaphezulu ema university bayahamba bayehlangana endaweni lapho okwenzelwa khona imidlalo ukuze bafunde ngemidlalo